Masinina anankiray entina hanamboarana zavatra ka misy fiodinana anankiefatra. Mandeha amin'ny herinaratra tanteraka ilay izy ary koa fitaovana elektrônika daholo no ao anatiny.

Tranom- barotra lehibe iray mivarotra fitaovana manala fofona amin'ny helika amin'ny endriny maro samy hafa anaty fitaratra, mety amin'ny vehivavy na hoan'ny lehilahy.

Ankizy anankiroa mandeha eny amin'ny fasika tsy manao kapa any amorondranomasina eny amin'ny torapasika.

Trano anankiray fivarotana fanafody ary misy takela-bỳ manambara fa mivarotra fanafody ho an'ny zazakely koa izy ireo.

Lehilahy anankiray mampiseho amin'ny alalan'ny sary ireo fanehoana ny zavakanto iray, amin'ny alalan'ny serasera izany, ka hita ao anatin'izany ireo karazana asa tanana vitan'ny olona anankiray, "artiste" anankiray izany.

Fitaovana anankiray ampiasain'ireo mpandrafitra, entina hanafotsiana na entina hanatsaràna ny hazo hahitsy tsara. Ary koa hita ao anatin'izany ireo fitaovana fandrefesana, ary ny tsofa fampiasaina miaraka amin'izany hanampahana ireo hazo.

Masinina fitaovana anankiray entina anamboarana betao vita amin'ny simenitra izay mandeha amin'ny herinaratra ka havitana betsaka.

Gazety "midi Madagascar" izay gazety mpiseho isakerin'andro. Amin'ny vidiny arivo ariary ary amin'ny teny frantsay tanteraka izany gazety izany ka misy lohatenim-baovao anaky fito izany.

Atampona tendrombohitra iray misy vatovato ary koa misy lehilahy mpizahatany mitsidika izany ka azo itarafana hijerena tanana anankiray.